Zamaatu m boŋɔ bɛ zooya pam ka paɣa mini doo doo maa gbibi la bia ka paɣa maa pa sari sabinli ka bia so be doo maa luɣuli ni ka ye daliya ka di nyingoli ni niŋ yelo paɣa be o nyaanga ka ye daliya ʒee ka zaŋ o nuu tabi o ninni.

Niribi n bɔŋɔ niribi pam shabi gbubi la bin yahiri ka di sabi namba nima shabi sabi namba sabila. shalinamba ʒɛhi shɛli namba piɛla bin yahiri maa mi shaŋa nyɛ zaɣipiɛli ka shaŋa nyɛ blue ka shaŋa nyɛ read

palli zuɣu n bɔŋɔ niraba zooya pam dinni shab biɛla loori nim ni ka shab bari moto nima shab ʒɛya ka gbubi takara nima takara maa so pa dizuɣu ka pili zipili piɛlli ka kpa ninkpara ka yɛ daliya piɛlli takara maa nyɛla zaɣ vakaɣali

Dobba m boŋɔ bɛ ʒila amokaa zuɣu shɛba gbibi filaaki ŋunbala maa filaaki maa di gbini nyɛla zaɣa sabinli ka di zuɣusaa nyɛ zaɣa ʒee ka ŋumbala maa mi dini zuɣusaa nyɛ zaɣa vakahali ka shɛli nyɛ zaɣa sabinli ka shɛli nyɛ zaɣa ʒee ka so ye daliya piɛlli ka shɛba dabya ka shɛba zaya.

Niribi m bo ŋɔ shɛb nyela dobba ka shɛb nye paɣaba ka shɛb wari wahi ka be bɛ ni ka ye daliya buluu ka so jinjam piɛlli ka shɛb ʒiya ŋmeri lunsi bɛ nyela bɛ niribaata ka bi za bihigu ni kom n do bɛ nyaangi maa ka tii zaya ka bi pili binyahiri.

Doo m boŋɔ ka Zamaatu za o tooni ka zaŋ binyahiri n kpa o noli sheba gbibila kamara nima ka sheba gbibi fooni nima fooni nima maa zooya pam ka kamara nima maa nyɛ zaɣa sabila.

Niribi ayi n ʒaya ŋɔ so nyɛla paɣa ka so nyɛ doo , ŋun bala maa warila waa. ka doo sani maa mi mŋeri luŋa. doo sani maa yela daliya piɛli , ka paɣi sanimaa mi ye daliya sabinli kaso jinjam sabinli, ka pili zipili sabinli.

Zamaatu m boŋɔ bɛ ʒila duu maa mee pentila zaɣa piɛli ka binshaɣu tabi di nyaanga maa ka nyɛ zaɣa piɛlli ka bɛ ʒi teebuli nima gbini ka laaputopu nima tam bɛ tooni sheli nyɛla zaɣa piɛlli ka sheli nyɛ zaɣa sabinli bongo gna n tamya ŋɔ ka binyahari biɛ dinni.

Kom m-bɔŋɔ ŋalimanima m-be dini ŋalimanima maa shɛli nyɛ buluu ka shɛli nyɛ zaɣ'ʒee ka shɛli nyɛ zaɣ'sabila ka yiya beni yiya maa shɛli penti zaɣ'ʒɛhi ka shɛli Penti zaɣ'vakahili shɛli zaɣ'buluu kom maa ni niriba be di puuni.

Daani n bɔŋɔ daa maa ni bin yahiri pam n be dini, paɣaso n ʒiya ɔ , o sola jinjam sabinli, ka kohiri bin yahiri, leemunim beni kaaroti nim beni ,kabech beni, apel nim beni, kaso ʒi ɔtooni ka pili zipiligu ka ye daliya sabinli ka zipiligu gba nyɛ zaɣi sabinli niribi be nimaa ni

zamaatu n boŋo bi biɛla palli zuɣu ka dabba ayi gbubba ka ŋunbala maa yaagi o noli ka ŋunbala maa mii gbubi baaji ka di nyɛ zaɣ piɛlli ka bia ʒɛ o luɣuli ni ka zaŋ o nuu pobi o ninbila ka yɛ daliya piɛlli ka ŋun gbuba maa mii yɛ sooja niɛma ka pili zipili sabinli

Zamaatu m-bɔŋɔ zama maa zooya pam shɛba gbubila fulaakinima fulaakinima maa di shɛli peentila zaɣ'piɛlli ka shɛli nyɛ zaɣ'sabinli ka shɛli nyɛ zaɣ'ʒee ka shɛli nyɛ zaɣ'vakahili ka shɛba gbubi kpahi ka shɛba ye daliya ʒɛhi ka shɛba ye daliya piɛla.

Daani n boŋɔ paɣa n ʒi teebuli gbini maa n kohari binyahari binyahiri maa baagi nima biɛni cheeni nima tikpariyi biɛni ka tima biɛni nyingokolisi biɛni ka Sheba za sutoɣu maa nyaanga ka paɣa so gba za di luɣuli ni ka niŋ noosi maasi ka ŋun ʒi teebuli maa gba gbinni gba niŋ noosi maasi ka noosi maasi maa nyɛ zaɣa sabinli.

Moɣuni binkobri n boŋɔ bɛ bela moɣuni zibra biɛni ka chimpanzini biɛni ka kparibua biɛni zibira maa nyɛla zaɣa piɛlli ni zaɣa sabinli ka chipanzini maa o nyingoli n waɣa ŋɔ ka kparibua maa mɛɛ nyɛ yelo tihi be di puuni ka bɛ be komni bɛ nyurila kom.

Zama m-bɔŋɔ zama maa zooya pam shɛba barila laakuminima ka shɛba chani bɛ naba shɛba bɔbi bɔbi buluunima ka shɛba bɔbi zaɣ'ʒee ka shɛba so jinjam ʒɛhi ka shɛba piri buutinima.

zamaatu n boŋo zama maa zooya paɣaba ni dabba zaa shab ʒiri alabusahi ka shab ƶiri adiila nima so ʒirila alabusaa ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ka so ʒiri kpalaŋa ka so ʒiri adilla

oofis ni n bɔŋɔ kuɣu biɛni ka teebuli biɛni kuɣy maa zuɣu binshɛŋa pa dizuɣu ka teebuli maa zuɣu foon n dizuɣu ka kamɛra biɛni ka kipɛs pa dizuɣu labtop maa sikiriin maa nyɛla zaɣ sabinli ka kamɛra maa nyɛ zaɣ sabinli ka a yi lihi teebuli maa tooni buku nim n biɛni

Doba ayi n bɔŋɔ bɛ dola bin shaɣu gbuni ŋun bala maami ye daliya ʒɛɛ, ka zaŋ bi piɛli n vuli ɔ zuɣu ka ŋun bala maa mi gbubi kurigu ka bin yara dondo ɔ luɣa ni ka lɔɔri piɛli ʒɛ ɔ nyaaŋa, ka san boad saha, ka pɛɛnti zaɣi ʒɛɛ

Plɛɛn ka niriba chana ka shaba nyaɣi baaji shaba nyaɣi baaji sabila ka shaba nyaɣi baaji piɛlla ka shaba piri namda nima ka di nyɛ buuti nima.

Doo n zaya ŋɔ ka gbibi binshaɣu bini maa bemi ka beebi laasabu la ka paɣa za o nyaanga ka so jinjiɛm sabinli ka zaŋ bini gbini o sheeni ka ye daliya ka di nyɛ zaɣa ʒee mini zaɣa piɛlli ka bihi za nyaanga n lihira ka so so binshaɣu ka di ŋmani siketi ka nyɛ zaɣa piɛlli.

Zamaatu m boŋɔ zama maa zooya pam bini za shɛli maa tihi be dinni pam ka di tingbani nyɛ girin ka shɛba ʒia ka shɛba zaya ka bia zaya ka so jinjiɛm sabinli ka ye daliya piɛlli.

Ashiptini m boŋɔ ashipti maa puuni viɛli pam ka bɛ niriba anahi zaya ka sheba za bɛ nyaanga ka bɛ so bɛ peto buluu nima ka ye daliya piɛla ka di koɣali buluu ka bɛ zaŋ binyahiri pobi bɛ noya ka goriti maa gba nyɛ zaɣa piɛla.

Zamaatu mboŋɔ bɛ zala loori gbini ban za tooni maa bɛ niriba anu n nyɛ ba bɛ niriba anahi nyɛla dabba ka ninvuɣu gaŋ nyɛ paɣa ka bini pa loori zuɣu ka di nyɛ filaawaasi ka bɛ zaŋ bini dozim pobi li ka zaŋdi binshaɣu tiri bia bibilifu maa ka di be ka shaafe laasabu la.

Niriba ata n boŋɔ bɛ ʒila tiwulli zuɣu ka pili zipilti ka di zaa nyɛ zaɣa piɛla ka filaawaasi nima biɛni filaawa nima maa nyɛla zaɣa ʒehi ka elifanti nima za bɛ tooni ka kom doya ka wobri maa be kom maa ni.

Zamaatu n zaya ŋɔ bɛ nyɛla bɛ dooba anahi sheba nyaanga ka so kuriya ka ye daliya sabinli ka zaŋ bini kpa o zuɣu ka sooja bibaayi zaya ka bɛ zaŋ binshaɣu gari so nua ka za Alapilee gbini.

Duuni m boŋɔ paɣa mini doo be di puuni doo maa ʒila kuɣusi zuɣu ka kuɣusi maa nyɛ zaɣa piɛla ka paɣa maa mee moobira ka so jinjiɛm sabinli ka piri soksi sabinli ka su nusuri ʒehi.

Loori mboŋɔ ka niriba za di nyaanga loori maa nyɛla zaɣa buluu ka di kala nyɛ zaɣa sabinli ka niɣinli ka Alapilee la sheli za di luɣini ka nyɛ zaɣa ʒee ka tingbani maa gba nyɛ zaɣaʒee niriba maa sheba yela niɛn sabila ka sheba ye niɛnpiɛla.

duu n bɔŋɔ diɣi n yiliya ŋɔ duu maa luɣuli ni nyɛla zaɣ sabinli ka kuɣu maa nyɛ zaɣ sabinli ka binyahari tam dizuɣu fulaawa tamya ka di vari nyɛ zaɣ giriin ka gilaas gba tamya ka di nyɛ zaɣ giriin

Zamaatu m boŋɔ bɛ zooya pam ka chena ka bɛ zaa piri shuu sabila ka Sheba pili zipilti zipilti maa zaɣa ʒehi biɛni zaɣa dozim biɛni zaɣa piɛlla biɛni ka shɛba ye daliya ka di ŋmani polin'niɛma.

Zamaatu m boŋɔ zama maa zooya shɛba zala nyaanga ka niriba ayi be tooni ka gbibi zipilti ka so jinjiɛma jinjiɛma maa nyɛla zaɣa vakaha ka shɛŋa nyɛ yelo ka shɛŋa nyɛ zaɣa ʒee ka bɛ duroyi binshaɣu mpa dizuɣu ka di nyɛ zaɣa sabinli zama shɛba ban be nyaanga maa shɛba dabya ka shɛba zaya

Zamaatu n zaya ŋɔ so ŋmɛri bolli ka so so jinjiɛm bilaaki ka ye daliya wayiti ka yiya za di nyaanga ka paaki maa tingbani nyɛ girin ka so ŋmaari kamara ka so gbibi fooni za nyaanga maa ka fooni maa kava nyɛ pinki.

zamaatu m-bɔŋɔ zama maa bɛ zooi ya shɛba ʒimi ka shɛba zaya ka shɛba ye daliya piɛla ka shɛba ye daliya sabila paɣa n-zaya ŋɔ o sɔla sikeeti sabinli ka ye daliya sabinli ka di be puuni maa nyɛ daliya piɛlli ka piri namda sabinli ka fulaaki yili ya teebuli ŋɔ zuɣu baaji ʒee pa ya ni pipa nima.

Makka n bɔŋɔ kaaba gbuni ka bɛ ʒiya ŋɔ . bɛ yela daliya piɛla ka shabi ye zaɣi sabila. paɣaba ni daba ,bɛ tiŋ gbani maa veli pam ka shabi zaŋ nyɛ pɔbirisi n pɔbi bɛ nyɛhi ni bi nya niribi maa zooya pam.

Zamaatu m boŋɔ ka bɛ be kom ni ka paɣa kuriya ka bobi bob'ʒee ka so za o nyaanga ka ye daliya dozim ka namda doya namda maa nyɛla zaɣa ʒee ka doo gbibi dali'bila n za kom maa ni ka so.

Jirambisa n zaya ŋɔ di nyɛla dibaata zaɣa gaŋ nyɛla zaɣa piɛli ka zaɣa gaŋ penti buluu ka niriba ata za di gbini niriba ayi nyɛla dobba ka ninvuɣu gaŋ nyɛ paɣa paɣa maa yela yelo ka pili yelo ka do'gaŋ maa mee pili zipil'buluu ka ye daliya buluu.

Duu ni m-bɔŋɔ ka niriba ʒiya shɛba gbubi kamaranima kamaranima maa zooya pam shɛba ʒimi ka shɛba zaya ka shɛba ye daliya sabila ka shɛba neem'piɛla ka do so gbubi kamara ka zaŋ bini ʒee lo o nyingɔli ni ka kpa ninkpar'sabinli.

Alepile kpɛbu shee m-bɔŋɔ paɣa mini doo n-zaya ŋɔ paɣa maa gbubila bia ka bia maa ye daliya vakahili ka paɣa maa nyaɣi baaji sabinli ka doo maa mi ye daliya ka di niŋ orangi ka paɣa maa gbubi binshɛɣu ka loori laasabu la ka m-mali tiri doo maa.

Zamaatu mboŋɔ so gbibi maaki ŋun gbibili maa yela daliya sabinli ka paɣa za o luɣuli ni ka pili zipi'girin ka zaŋ bini ʒee vili o nyingoli ni ka yili za di nyaanga.